Tini misile godo'le xawissanno, hattono godo'lete giddoy mitte ikkiteewota lekkate kaase godo'litare la'ara ofollewo manna leellishshannonke misileeti.

Tini misile amma'no xawissanno hattono tenne misile aanaanni la'neemmo seenni woyi meenti ama'note giddoyi mitte ikkitewoota islaamu ama'no harunsaano ikkansa xawissanno misileeti.

tini misile xawissannohu murote hattonno murote giddo dancha gede ikkite biiffe uurrite noota leemiicho xawissanno misileeti.

tini misile baadi xagga leellishshannonke misileeti hattono misilte aanaanni la'neemmoti lame babaxitewoota baadi xagga arrishshote fushshine hangoonnita leellishshannonke misileeti.

tini misile minina dubbu saada xawisano hattono tenne misile aana la'neemmohu mini saada giddo mitto ikkinoha kolishsho gocco hayiisso itanni heeshshi yiinohaati.

Tini misile xawisanonkeri sagalete ximma woyi qeqqaloho lame awukado ledo zayinete no

tini misile dadalo xawissanno, hattono misilete aanaanni la'neemmo mannooti ququmashsho shaana hidhitannina hirtanni noota leellishshanno misileeti.

Tini misile xawissaankehu faashine ikkeyo caammaati. isino labballuyho biifaa caamma ikkasi leellishshawo misileeti.

Tini misile godo'le leellishanno misileeti hattono sidaamu bunu lekkate kaase godo'laano uurritewore leellishanno misilreti

Tini misile hayyonna bude xawissanno misileeti. Hottono tenne misisle aanaanni leeltanno mannooti budu uduunne uddidhe sirbitanni noota leellishshanno misileeti.

Tini misile sagale xawissanno hattono dancha gede biifanno bayicho ofolte mayi beetto ittanni noota hattono adotenni ledo ittayi noota xawissanno misileeti.

Tini misile owaante leelishano misileti lamu manni suuqe martinowa owaante afidhanni nootta leelishano misileti

Tini misile baattote ofollanna dhaggese xawissanno misileeti hattono tenne misile aanaanni leeltannoti shama shaqqado haanja murotenni amdantino baattonna hattono ilaalaame baatto ikkase xawissanno misileeti

Tini misile muro woyi laalo xawissanno misileeti. Hattono laalote giddonni mitte ikkitewota dancha gede le'e biiffewota intara qixxeessine shiqqi assinewota burtukaane xawissanno misileeti.

Tini misile koatete isino meentu woyi meyati wodhittano seesalicho koatete misileti

Tini misile sagale xawissa. Hattono tenne misile aanaanni la'neemmoti sagalete. Sagalete giddoniino mitte ikkiteyota badalate qeeqqalo woyi badalate timanna ado leellishshannonke misileeti.

tini misile sagale xawissanno misileeti hattono tenne misile aanaanni la'neemmoti intara qixxeessine worroonni sagale ikkase leellishshanno misileeti.

Tini misile seesa xawissawo. Hattono tenne misile aanaanni le'neemmori seesu uduunni giddo mitto ikkinoha hattono umo qaphi assine amaxxinanniricho xawissanno misileeti.

Tini misile muro xawissanno hattono tenne misile aananni la'neemmohu giwirinnu muronni mitto ikkinoha qunqumashsho shaana xawissannonke misileeti.

Tini misile hodhishsha xawissanno hattono misilete aananni la'neemmohu manna dargunni darga haare harannoha hodhisaancho woy kameela ikkasi xawissanno misileeti

Tini misile mininna biirote uduune ikkase leellishano, kurino kurse woyi karawote biifado ikkase xawisano misileti

Tini misile xawissannori muronna laalote laalote giddonni mitte ikkitinota burtukaanete leellishshannonke iseno mite dancha gede ikkite le'e nootanna bura noota leellishshannonke.

tini misile muziiqu uduunne xawissanno hattono muziiqu uduunni giddo mitte ikkiteewota gitaare faarsoteno ikko sirbaho horonsira dandiineemmota xawissanno misileeti.

Tini misile muro xawissawo hattono tenne misile aana leellannohu murote giddonni mitto ikkewoha iille no baxaaxxessa kinsookkiha xawissanno misileeti.

Tini misile maate xawissanno. hattono misikete aanaanni noo mannooti amanna annu oosonsa ledo mittee uurite noota leellishshanno misileeti.

Tini misile hodhishsha xawisannonke. Hattono tenne misile aanaanni la'neemmohu hodhishshaho. Hattono bayiichunni bayiicho babbaxxiteyo udeenne woyi intanni sagaleno hodhissanno kameelaati woyi ayisuusete yine woshshinanni.

tenne misilera la'neemmohu waajjo saanera aanaanni qixxeessine intanni gede assine rainsse shiqqi assinoonni omolchooti.

tini misile owaante xawissanno hattono tenne misile aanaanni la'neemmohu lamu ma'nooti owaante afiranni nootanna mittu aanni noota leellishshannonke misileeti hattono umo meexxinaniwa ikkasi leellishshannonke misileeti.

tini misile muronna laalo xawissanno hattono tenne misile aanaanni leeltannoti murote iseno kalaqamunni woyi giwirinnunni loonse afi'neemmota ikkase leellishshanno misileeti.

Tini misile amma'no xawissanno hattono tenne misile aanaanni la'nemmo mannooti ama'note giddonni isilaamu amma'no harunsaano ikkitinota xawissanno misileeti

Tini misile seensille xawissawo hattono dancha gede biiffaata amuwu dikko amaxxe fulaata sanbeellete yinayita leellishshawo

Tini misile giwirinnu laaloti woyi babbaxitinotta weesenna muuzete nootta xawisano

tini misile daganna maate xawissanno hattono, tenne misile aanaanni la'neemmo mannooti woyi leeltanno mannooti mitu ofoltenna mitu uurrite noo daga woyi maate ikkansa xawissanno misileeti.

Tini misile xawissannonkeri giwirinnu kaashshi ,giddonni lamere xawissanno misileeti insano bunanna awukaado leellishshanno misileeti.

Tini misile mininna dubbu saada leelishano ,mini saada ikkitinotta kolisho saa leelishanonke misileti

Tini misile xawissannonkeri muziiqu uduunni noota leellishshanno kuni muziiqu uduunni faarsote ikko babbaxxiteyo sirbubbara horonsi'neemmo muziiqu uduunneeti

Tini misile daddalo xawissawo. hattono teenne misile aanaanninla'neemmoti daddalu base ikkase woyi suuqe ikkase hatto meyanna amuwu roduuwu seennu roduuwi uddiranno uduunne suntoonnita leellishshanno misileeti.

Tini misile giwirinnu muroti giwirinnu giddono ququmado shaana ikkinohati leelishanni noonkehu

Tini misile xawissannonkeri rosoho. Hattono rosu hoowe giddoonni jajjabbunna qaaqquullu hattono rosiisaano ofolte noota leellishshanno misileeti.

Tini misile hayyonna bude xawissanno misileeti. Hattono tenne misile aanaanni la'neemmoti budunni loonsoonni uduunneeti. Uduunnu giddo lame mitte haqqu qottonna jawa ikkitino salaxo woyi billawu noota xawissanno misileeti.

Tini misile mo'ronna laalo xwissanno misileeti hattono tenne misile aanaanni la'neemmoti woy mo'rote woy laalote giddonni mitte ikkitinota iseno appile xawissannonke misileeti.

tini misile hayyonna bude xawissanno hattono tenne misile aanaanni la'neemmoti hayyotenni loonsoonni udiinni noota hattono angatnii bushshunni loonsooni sasu baccichi noota hattono aanaanni rainsoonni omolla noota leelishshanno misileeti.

Tini misile muronna alaalo xawissanno. Hattono tenne misile aanaanni la'neemmohu murote woy laalote giddo mitto ikkewoha baaqula iillewoha xawissannonke misileeti.

Tini misile muroyeere xawissayo hattono tenne misile aanaanni la'neemmoti giwirinnunni ikko angatenni loonseenna hatto kalaqamu muro lowontanni biiffaati baattote aanaanni fulte noota leellishshannonke misileeti

tini misile mine leellishshanno hattono misilete aanaanni no mini xaalla loonsanni hee'noonnihannna loonse gundoonnikkiha leellishshanno misileeti,

Tini misile hodhishsha xawissawo hattoni tenne misile aananni babbaxxitewo hodhishshubba noota leellishawo hattono xexxerisu harrichu gaare hattono sasu goommi bajaaje noota leellishshanno misileeti.

Tini misile xawissannonkehu itoyophiiyu gashshaanchi abiyyi ayiimedihunna galtesi ledo ofolte noota hattono isi mannaho anga kayiise noota leellishshanno misileeti

tini misile maxaafa xawissanno hattono tenne misile aanaanni la'neemmohu isino hayyenna dagoomitte horose yaannoha ikkasi xawissannonke misileeti.

Tini misile xawissaankeri boohaarranni mereersha leellishshanno misileeti, hattono misilete aanaanni la'nanni base lowontanni biiffannotanna boohaarate injaaweyo gangalata xawissanno misileeti,

tini misile looso xawisannonke hattono tenne misile aanaanni la'neemmmoti loosu mine ikkassinna shae anganniha dadalu mine ikkasi leellishshanno misileeti.

Tini misile seesu uduunne leellishshanonke misileeti hattono tenne misile aanaanni la'neemmohu mini giddoonni mine biifisatenna seesiisate yine wodhinanni dadubba noota leellishshanno misileeti.

tini misile faashine xawissanno hattono tenne misile aanaanni leellanno beeti faashine ikinoha lowontanni biifannoha uddireeta leellishshanno misileelti.

tini misile mininna dubbu saada xawissanno misileeti, hattono tenne misile aanaanni nooti lamenti saada mini saada ikkansa xawissanno misileeti.

Tini misile supperimarkeete leellishshano. Hattono tenne misileeti aanaanni la'neemmori biinfileho hattono bisoho riqqinaayiri noota leellishshannonke misileeti.

Tini misile mininna dubbu saada xawissanno misileeti hattono mini saada giddo mitte ikkitewota hayisso ittanni heeshi yitewoota duume saa leellishannonke misileeti

Tini misile xawissaankeri dancha gede ofollate injiino bayichi nootanna bunu minenna sagalete mine ikkasi leellishshanno misileeti.

tini misile xawissankeri baattote ofollanna xagge leellishshaanke misileeti iseno kalaqote baattote biinfille ilaalame xeichaame ikkase lellishshaanke misileeti.

tini misile dadalo xawissaa misileeti hattono misilte aanaanni la'neemmo mannooti dadalo dada'lanni hiranninna hidhanni milli yaanni noo manna leellishshanno misileeti.

Tini misile amma'no xawissannonke hattono tenne misile aana leeltanno mannooti isilaamu amma'no mannoota ikkansa leellishshanno misileeti.

Tini misile faashine xawissanno hattono tenne misile aananni nooti edeni leggeseti yinanni beetto faashinete uddano egensiissanninna leellishshanni noota leellishshanno misileeti

Tenne misile aananni la'neemmo tiraafiikichu woy adawu agaraano giddonni mitto ikkeyoohu dagate albaanni uurre coyiiranni noota xawissanno misileeti.

Tini misile mininna woyi biirote uduunne xawissanno misileeti hattono tenne misile aanaanni leellnnohu mine ikko biirote wodhine ofollinayiha injiinoha bayicho ikkasi xawissanno misileeti.

Tini mininna dubbu saada xawissanno misileeti. Hattono tenne misile aanaanni nooti mini saada ikkase xawissanno misileeti.

tini misile xawissaannonkeri dadaloho hattono dadalu base babaxewo seesu uduunni mine hattono angate amaxxine wodhinannihunna dikko adhine fullanihu noota leellishshannonke misileeti.

Tini misile xawissankeri kalaqonna qooxxeessaho. Hattono tenne misile aanaanni la'neemmo base dancha gede biiffaata ikkasenna biiffaa kalaqo nooseta lagaame baatto ikkase leellishshanno misileeti.

tini misile looso xawissanno hattono tenne misile aanaanni la'neemmoti babaxitino loossanni mitto ikkinoha malawo duunne hirranni mineeti.

Tini misile maxaafa xawissanno hattono misilete aanaani noo maxaafi sidaamu afiinni anfohu kulo"e yaanno maxaafa ikkasi leellishshanno misileeti.

tini misile owaantete base xawissannonke misileeti hattono tenne misile aanaanni la'neemmo mannooti babaxitewo owaante adhitanninna hasidhanno noore xawissannonke hattono dadalu base ikkase leellishshannonke misileeti.

tini misile muro xawissanno hattono giwirinuyi loonse afi'neemmoha mitto ikkinoha buna woyi buncho leellishsganno misileeti.

Tini misile superimaarkeete xawissanno hattono tenne misile aanaanni la'neemmoti superimaarkeete giddo afi'nanni owaante giddyi mitte ikkitewoota umoho seesaho buudhinanni qiwaate ikkase xawissanno.

Tini misile looso xawissanno. hattono tenne misile aanaanni leellanno beetti lame kincho duhe haranni noota isino looso ikkasi xawissanno misileeti

Tini misile sagale leelishsha. Hattono misilete aanaanni leltanno sagale babaxewo dadaninni loonsoonn sagale ikkase leellishshanno misileetti.

tenne misilera ofoltte leeltanno mannooti dancha owaatte afidhanni nootanna hattono lekkansa koatte hayiishshidhanni noota leellishshanno misileeti.

Tini misile daga maate leellishshanno misileeti hattono jajjabba annuwa siqqo amaxxiteyoore leellishshawo misileeti.

Tini misile kalaqonna qooxeessa xawissanno misileeti. Hattono tenne misile aananni leeltannoti kalaqamu muronna haqqe noota hattono dancha gede biifanno qooxeessa ikkasi leellishshanno misileeti.

Tini misile xawissaankeri godo'lete hattono misilete aana noo mannooti mitto dana uddidhe lekkate kaase godo'litara uurrite noo mannoota labbanno.

Tenne misilera la'neemmohu woy tini misile xawissankehu, dancha gede seesinse biifinse minnoonniha woy loonsoonni hijaari uurrewota xawissanno misileeti

Tini misile koatte xawissawo misileeti, hattono tenne misile aananni leeltawooti hirrara duuna fushshine worronni koatte ikkase leellishshawo misileeti

Tini misile xawissaankehu maxaafaho isino qaalu seesi kiiro dana amadino sidaamu afiinni borreessinoonni maxaafaati.

Tinni misile maxaaffa xawissano hatono tene misile aannanni noohu maxaaffaho isino dandiineemo yaano maxaafi aananni babbaxeo budu uduunensa udidhe siqonssa amaxite jajjabu manooti uurite nootanna hatto poletiku harunsaano qaqqule hasaawisanni noota leelishao misileeti.

Tini misile sagale leellishshanno misileeti. Hattono tenne misile aanaanni la'neemmohu dancha gede rae qixxaweyoha dinnichu woxe leellishshanno misileeti.

Tini misile qooxeessa woyi kalaqo xawissanno misileeti hattono kalaqote giddo woyi murote giddonni mitto ikkewoha dancha gede le'e iillewo buna xinqi'nanni hee'noyita leellishanno misileeti

Tini misile amma'no xawissawo. Hattono tenne misilera aannani leeltannoti sasu mannooti amma'note giddonni mittebikkitewota isiliminnu amma'no ikkutewota leellishshanno misileeti

Tini misile hodhishsha xawissanno. Hattono misilete aanaanni leeltannoti angatenni loonsoonnita dargunni darga babbaxxewo uduunne hodhisi'nannita gaarete yinannita leellishshanno misileeti.

Tini misile xawissannonkeri gallayi mine kinchunni loonsoonniha alba higewohanna qorqorrotenni hoomboonni hoowe leellishshanno misileeti.

Tini misile baadi xagga xawissano misileeti hattono tenne misile aannaanni leeltannoti baadi xagga waajju tumi, dhiqo hattono babbaxiteyo xagga usurre woroonnitinna shiimmaadda barbarenna jajjabba barbare shama barbare noota leellishshanno misileeti.

Tini misile xawissanonkeri uurreo manchi nootanna muro noota hattono dancha gede Ikke le"ewo buni nootta xawissannonke misileeti.

Tini misile xawissaankehu mineho isino dancha gede assine loonsoyiihu biifaahu gallanni mine ikkasi leellishshanno misileeti.

Tini misile bunu minenna sagalete mine ikkasi leellishshanno hattono tenne misile aanaanni la’neemmo mini buna anganni mineetinna sagalete mine ikkasi leellishshanno misileeti.

Tini misile babbaxxino uduunnicho leellishshanno misileeti hattono misilete aanaanni la'nemmohu mini giddoonni horonsi'nanni buna udu'linanni udulumanna cu"u uurre noota leellishshanno misileeti.

Tini misile muro xawissawo hattono tenne misile aanaanni la'neemmo muro kayiinseenna hattono kalaqotenni fulte laaltannonna mudhanno muro ikkase xawissanno misileeti.

Tini misile baattote ofolla leellishshanno misileeti. Hattono kalaqamu jironni huxxantewo baatto lagaame ikkase leellishshanno misileeti.

Tini misile sagale xawissanno hattono tenne misile aanaanni la’neemmoti sidaamu sagale shaafeetate yinanni sagale qixxaabbe intayi gede ikkite shiiqqi yite noota leellishshanno misileeti.

Tini misile xawissannonke manchi hatto sidaamu sicco uddire woy diphe angasira qullawa maxaafa amade angasi giti asse gobbasi daafira huuccanni noo mancho xawissanno misileeti.

Tini misile muuziiqu uduunne xawissannonke. Tenne misile aanaanni nooti babbaxxiteyo muuziiqu uduunnubba faarsote ikko sirbubbate horoonsi'neemmo muuziiqu uduunnubbaati.

Tini misile giwirinnu murore xawissanno misileeti. Hattono tenne misile aanaanni la'neemmo mannooti kayinseenna fultiwo dancha gede xaalla fulte noo badala giddonni millissayi daa"attanni noota xawissawo misileeti.

Tenne misile aanaanni la'neemmoti mininna woyi biirote uduunne ikkase leellishshanno misileeti. Hattono ofollate dancha gede seesiinse loonsoonni wonbare woyi barcimma noota leellishshanno misileeti.

tini misile hayyonna bude leellishsha misileeti insano uurrite noo mannooti budu uduunne uddidhe hoyyotenni loonsooniha angate looso daa''attanni noota leellishawo misileeti.

Tini misile giwirinnu muro woy laalo xawissannoreti hattono tenne misile aanaanni la'neemmohu giwirinnu laalo giddoyi mitto ikkeyooha isono buna xawissannonke misileeti.

Tini misile looso xawissanno hattono tenne misile aanaanni la'nanni manchi babbaxxitewo loossa giddoyi mitto ikkewoha haqqu looso loosanni nootanna woyi daallasa loosanni noota leellishshanno misileeti

Tini misile sumuda xawissanno hattono misilete aanaanni meersi gummate sagalte mine yaannoha xawissanno sagalete mineeti.

Tini misile seensille xawissanno. Hattono tenne misile aanaanni la’neemmori angatenni loonsoonni woyi hayyotenni loonsoonni uduunooti noota babbaxewowa dikko amaxxine fulate hattono sagale wodhinanni uduunnooti noota leellishshannonke misileeti.

Tini misile kalaqonna hatto biiffanno kalaqamu haqqe uurrite nootanna dancha gede haanja baatto ofollatenni biiffino baatto noota leellishshanno misileeti.

Tini misile gallanni mine xawissanno. Hattono tenne misile aanaanni noo mini dancha gede biifannohanna sidaancho mine ikkasi leellishshanno misileeti.

Tini misile xawissannori hayyonna budeho kuri giddoni mitto ikkitewoti umo fix'inanni hufichcho ikkase xawissaano misileti

Tini misile daddalo xawisaannonke. Hattono tenne misile aanaanni leellanno beetti bajaaje loose woyi bajaaje dadda'le heeranno beetto ikkasi xawissanno.

Tini misile muronna laalo xawissanno misileeti hattono tenne misile aanaanni leellannohu giwirinnunni loonse afi'neemmo muronna laalo ikkasi leellishshanno insa giddonni baaqula ikkase xawissaa misileeti

tini misile babaxino dani uduunne leellishshannonke misileeti hattono hayyotenni angatenni tumme loonsoonni uduunne ikkasi woyi siwiilla ikkansa hakkuri giddonni mitte ikkitanna mitte bise leellishshannonke misileeti.

Tini misile baattote ofollanna dhagge xawissanno hattono tenne misile aana la'neemmoti shama shaqqado baatto lagaamenna ilalaame haqqetenninna murotenni hatto weesetenni amadisiisante biifawo gari ofolteyo baatto leellishshawo misileeti.

Tini misile giwirinnu muro xawissannonke misileeti hattono tenne misile aanaanni la'neemmoti dancha gede lattino baatto noota giwirinnu muro noota kalaqmu muro noota biifanno bayiicho ikkase xawissanno misileeti.

Tini misile maxaafa xawissawo hattono misilete aanaanni la'neemmohu maxaafaho isino sidaamu afiinni borreessinoonni maxaafa ikkasi leellishshanno misileeti hattono wolassa laawisso kummo yine hattono woroonni qolle ingilzenyu borronni borreessinoonni maxaafa misile ikasi xawissanno misileeti.

Tini misile seensille xawissawo woyi biinfile hattono tenne misille aannaanni la'neemohu lamu jajjabu anuwu uurite nootta hatono budu uduune udidhe biife seese albaanni qolte sankete yinnanni siqqo qasenna hato cuuphe gasire noota leellishshanonke misileeti.

tini misile hayyonna bude xawissanno misileeti hattonni misilete aanaanni noo beetti buduyiha wo'ma uduunne uddire siqqo amaxxe ofolle noota xawissanno misileeti.

Tinni misile minninna dubbu saada xawissano misileeti hattono tene misile aannaanni la'neemoti minni saada ikkasenna hattono lalo, gereewonna farado leellishshanno misileeti.

Tini misile xawissanonkeri sheekku mini uurre nootanna shiimaadda weese hattono hajjabba weese noota leellishshanno misileeti.

Tini misile maxaafa xawissanno, Hattono misilete aanaanni noo maxaafi sidaamu afii maammaashsha borreessinoonni maaxafa ikkasi leellishshanno misileeti.

Tini misile egenshiishsha xawissaanke hattono tenne misile aanaanni noo egenshiishshi ase xagichu duuno yaamamanno mine ikkasi xawissannonke misileeti woy xagichu mine ikkasi.

Tini misile muronna laalo xawissanno misileeti hattono tenne misile aanaanni la'neemmoti giwirinnunni afi'neenna woy loonseenna fultannolaalo woy muro giddo mitte ikkitanmota sagalete ikko babbaxxeyo coyiira horonsi'neemmota barbare ikkase xawissanno misileeti.

Tini misile looso xawissanno misileeti hattono kuni la'neemmo bayiichchi dikkote mannu hidhdhanninna hiranni loosu aana noota leellishshanno misileeti

Tiin misile dancha gede biifino minenna ofollate woyi boohaarate injiitino base leellishshanno hattono bununna sagalete mine ikkasi leellishshanno misileeti

Tenne misile aanaanni la'neemmohu egenshiishshaho. Isino taaboori maattamu mine yaamamanno maattamu mine ikkasi leellishshannonke misileeti.

Tini misile muuziiqu uduunne xawissanno misileeti. Hattono tenne misile aanaanni noohu faarsoteno ikko sirbaho horonsi'nanni muuziiqu uduunne ikkasi xawissanno misileeti.

Tini misile muro leellishanno. Hattono kalaqamu haqqe dancha gede biiffe uuritewota leellishshanno misileeti.

Tini misile muronna laalo xawissawo hattono giwirinnunni afi'neemmo laalo woy muro giddo mitye ikkitanna iseno murre worroonnita qeyyisire leellishshanno misileeti.

tenne misile aanaanni la'neemmo muro kalaqamu haqqenna hattono kayiinseenna fulteeta lowontanni biiffanno muro uurrite noota leellishshanno misileeti.

tini misile kalaqonna qooxeessa xawissanno misileeti hattono tenne misile aanaanni la'neemmoti kalaqamu jiro giddo mitte ikkitewoota dancha gede biiffe uurritewo haqqe xawissanno misileeti.

Tini misile roso woyi rosiisaano xawissanonke misileeti. Hattono tenne misile aanaanni la’neemmo qaaqquulli roso rossanni ofolte nootanna rosiisaancho mereeronsa milli yitanni noota leellishshanno misileeti.

Tenne misile aanaanni la’neemmohu sidaamu afiinni borreessinoyi maxaafi noota leellishawo. Hattono isi sidaamu daga fonoo qeexaala, hamaaraancho haarookkise insare xawinse borreessinoonni maxaafa ikkasi leellishshanno.

Tini misile xawissaankeri biifinse loonssoonni minenna hattono ofollateno illeteno la"ate injiino bayiichcho ikkasi leellishshanno misileeti